Bihi ayi n boŋo yino ʒila kuɣu zuɣu ka yino mii ʒi tiŋa ka ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa pamdi ŋun ʒi tiŋ maa ka ŋun ʒi tiŋ maa zaŋ o nuu zaŋ tabi o jira ka bihi ayi gba zaa ʒɛ nyaanga ka yino zaŋ o nuu zaŋ pa o tooni ka yino mii tabi o shee